Vanasikana vakamira padivi yenhandare. Vamwe vakagara. Vakapfeka hanzu dzakafanana. Vanoratidza kuti vanokwikwidza vari veboka rimwechete.

Mhotsi dzakatsvukuruka dzakarukwa mumusoro memudzimai dzinorembera kusvika mumapendekete.

Gwavha dzvuku rakatsvuka rine mhodzi shoma mukati maro. Shure magwavha matsvuku zvakare asi asina kuchekwa.

Mitsvairo yasungirirwa pamiti mirefu kuti anotsvaira, agokwanisa kutsvaira akamira.

Vanasikana varimunhandare yekutambira bhora. Vakapfeka hanzu dzekutambisa bhora dzineruvara rutema nerutsvuku.

Zvikwanisiro zvinoti mabhuku uye zvinyoreso zvepamabhodhi emukirasi zviri muchitoro zvakaiswa mumasherefu kuti zvigotengwa nevanoda kuzvishandisa.

Vakomana vebhora vari kumhanya munhandare nebhora uye pane varume vakamira kunze kwenhandare vari kuona mukomana ari kupusha bhora.

Shangu mbiri dzakavhara kwose uye dzinosungwa netambo kuti dzisaone kubuda. Dzitema pamusoro padzo. Mukati macho dzakapfumburuka uye pasi padzo dzine chichena.

Vatambi vebhora vari munhandare vakabatana maoko. Vamwe vakapfeka zvitema vamwe vakapfeka zvitsvuku.

Imba huru yemudurukidzanwa yakapendwa nezvipfumbu uye mafafitera ari kupenya zvikuru ina maruva pasi payo nemusidari wakapfumburuka.

Shangu inopfekwa panguva yokugeza kana pakufamba rwendo imwechete uye ipfumbu yekuruboshwe.

Zvuma, madhikausi mhete nezvindori zvinoiswa nemukadzi semucherechedzo wechitendwa chake chechinyakare munzvimbo yaanenge achiraramira

Mukomana akapfeka shati yake inemitsara yakaitenderedza. Hembe yake inemaoko mapfupi. Akapfeka bhurukwa rineruvara rwedenga runobata uye akabereka bheke rake.

Zviringa zuva zvitema nezvichena zviri mumakasha azvo zviri kumirira kutengeswa kune vanozvida.

Manachisi unova muchero wakafanana nemanyajisi, unodyiwa uchiburitsa muto unotapira zvikuru kana wamenywa.

Michero yakasiyana-siyana inosanganisira mapopo anemhodzi mukati, akachekwa neasina.

Zvigero zvemizera yakasiyana. uye midziyo inoshandiswa zvakare kuboora. Zvichiri muchipepa macho kuratidza kuti hazvisati zvatengwa.

Vakomana vebhora , vamwe vakamira, vamwe vakachonjomara, vakapfe hanzi dzekutambisa bhora dzichena dzakafanana kuratidza kuti ndeveboka rimwe.

Zvishandiswa zvakasiyana siyana zvinosanganisira masando, mapinjisi, zvigero uye mabhobhojani zvakaunganidzwa panzvimbo imwe chete zvimwe zvinoratidza kuti zvave nenguva nekuva nengura.

Mufananidzo kana ruwara rweFacebook rine zvikwanisiro zvekuti wanhu wataure wose uye wanhu waone zvivhitivhiti.

Mureza wenyika une mavara matatu anoti, ruvara ruchena, rwakatsvukuruka uye ruvara rwebundo. Rine dendenedzwa rine ruvara rwakatsvukuruka paruvara ruchena rwuri pakati.

Shangu imwe yekuruboshwe yemunhu kadzi inova tsvuku kunze uye pfumbu mukati inetambo chena.

Mabhatafurayi mapfumbu ane makumbo marefu kumashure nemakumbo mapfupi nechemberi. Akashamisa mapapiro awo kuti agone kubhururuka.

Mushina mutema unamavhiri mawiri nepekuisa tsoka nepekubata. Unotakura munhu nekukurumidza kana achida kusvika kwavanenge achida kusvika.

Simbi dzemizera yakasiyana siyana dzinoshanda kuboora maburi akasiyana siyana amwe matete amwe makobvu.

Motokari nhema dzakamiswa pasi pemiti yakasvibira zvikuru inamashizha madiki anoita mumvuri unotonhorera zvakanyanya.

Musikana akarukwa musoro zvinonwisa mvura, kunzeve yake yekuruboshwe akaisa dhikahusi rakatenderera panzeve.

Midziyo inosanganisira mapuranga, masando emizera yakasiyana inoshandiswa pakukoma simbi kuti dzipinde mumapuranga.

Rokwe remunhukadzi rine ruvara rwebundo. Rakakwirira kumberi rikadzikira kuseri, rakapinda jira rakawanda rina makwamba-makwamba eruvara rwedenga.

Vakomana vatatu vane mabhora maviri vari munhandare yebhora. Vari kudziisa muviri yavo kuti vagogadzirira kuzotamba nemamwe maboka vakasimba munguva inotevera.

Ruva rakanaka zvikuru rina mashizha akafara. Neruva rinopukira ritsvuku pamusoro peruva iroro.

Zvuma zvendarama zvakarukwa nenzira yakasiyana siyana inoyevedza zvikuru zvakatanikwa kuti zvigoonesa runako rwazvo kune vanoda kuzozvitenga.

Chipuka chesango chakagadzirwa nenzira inoshamisa kwazvo. Chine maziso maviri makuru uye romo guru rine ruvara rwebundo rwakashongedza pamberi pacho. Chine makumbo ana mavara matema zvakare. Padumbu pacho pachena.

Murume akapfeka hwashu dzake dzinoburitsa tsoka kunze dzitema uye mudhebhe unobata kwazvo unotevedza muviri nehembe yake tsvuku uye ine makwamba makwamba nenhavamaringa yake yaakakochekera kubendekete rekuruboshwe.

Midziyo inosanganisira badza, mareki, zvokukokoresa marara kana kutimbisa mubindu kuti uwone kudyara mbesa kana kubvisa magadhi kuti pawane kuti chechetere.

Mureza unemavara matatu anotiruvata rutsvuku kuzasi, nedenderedzwa riripakati rineruvara rwendarama, kumusoro kuneruvara rwutema.

Varume vatatu vakatakura mabheke avo. Mumwe akabereka kumusana. Vose vana mabhurukwa akareba neshangu dzavo dzakavhara kose, nehembe dzavo dzina mawoko mapfupi.

Midziyo yemukicheni, yerudzi regirazi irimumapepa awo anoshandiswa kunwira mvura.

Nzvimbo yokutandarira ine pekupaka mota. Yakanyorwa namavara akasiyana makuru anosanganisira huso hwevanhu namabhora.

Mwanakomana akapfeka zvitema asina kupfeka shangu ari kushandisa mbozhanhare yake.

Shangu mbiri dzemunhukadzi dzakavhurika kwose dzinobata nemutambo uye dzakakwirira zvikuru kwazvo dzakatsvukuruka pasi.

Imba huru yokutandarira yakanyorwa namavara makuru matsvuku kuti vanhu vagoziva kuti imba inoitwa nezvei. Yakashongedzwa nemavara akasiyana-siyana pamberi payo kuti vanhu vago nakirwa napo.

Majombo emwanasikana akagadzirwa nenzira yekuti anodziya mukati. Anodzorwa nemutambo wakabuda nechemukati mayo. Akareba zvekuvhara tsapfu dzose.

Rokwe refu richena rakapfekedzwa pachidhori uye pamberi paro rine mavara matema. Rinopfekwa nemunhukadzi wechikuru.

Mhete mbiri refu dzegoridhe dzinopfekwa nomunhukadzi. Dzine madenderedzwa akarukaniswa zvakanaka nechekuzasi kwao.

Chuma chomunhukadzi chokuisa muhuro chine mufananidzo wemunhurume nemunhukadzi uye ndeche sirivheri chakanaka zvikuru.

Tumhuka tudiki-diki tunemakumbo mashoma anova mana uye twakafuta. Tunofamba twakawanda tunowanzokuwanikwa kana mvura yoda kunaya.

Shangu mbiri dzinosungwa netambo refu dzina mavara akasiyana siyana dzakavhara zvose kumberi nokumashure uye hadzina kukwirira kwadzinotsikira napo.

Michina inoshandiswa kukopa zvinenge zvakanyorwa pane rimwe bepa zvogobuda zvakafanana.

Mureza wenyika unemavara matatu. Anoti ruvara rusvuku nechekunze ,ruvara rwedenga neche kurudivi kuruboshwe, uye mufananidzo wezuva wakanyorwa nezvichena.

Bhuku rokunyorera ravana. Rine mitsara inoenda mberi neshure uye harina chakanyorerwa mukati maro.

Shangu mbiri dzemwana mudiki chena dzakavhara mberi nokumashure hadzina tambo asi kuti dzinoita kunamwa nezvitambo zviviri zviri pamusoro pawo.

Zvindori zvemunhukadzi kana munhurume zvinoiswa mumumwe kana vasvika pakuwirirana panyaya yewanano, zvakasviba uye zvakashongedzwa pamusoro pazvo.

Vakomana vebhora, vane hembe chena kumusoro namabhurukwa matema, vamwe vakagwadama, vamwe vakamira. Wawiri vane hembe nhema kumusoro uye mabhurukwa mapfumbu.

Shangu yokurudyi yomunhukadzi wechikuru. Yakakwirira zvikuru. Yakavhara mativi ose.

Mwanasikana akapfeka siketi yake hakabvarukabvaruka nechekuzasi uye hembe yake inemakwamba matema nemapfumbu ine maoko mapfupi, mutsoka dzake akapfeka mapatapata Ake akashama kumberi nekumashure.

Murume wechikuru akagara pasi arikutambisa nharembozha yake. Akapfeka hwashu dzake dzinezvichena nezvitema.

Mudhuri wakavakwa pedyo nenzira. Uye maruva akadyarwa akachengetedzwa zvakachecheteka. Uye miti yakasvibira zvikuru inoratidza kuti inowana mvura yayo yakakwana.

Ndege huru kwazvo yekuCongo inotakura vanhu yakamira munhandare yendege.

Mureza wenyika una mavara maviri. Kumusoro kune ruvara rutsvuku. Pakati pane ruvara ruchena. Kuzasi kune ruvara rutsvuku zvakare.

Zvindori zvendarama zvakagadzirwa nenzira inoyevedza zvikuru zviri kuvaima, kupenya kuratidza kuti zvakapukutwa zvakanyanya zviri panzeve yemunhukadzi.

Boka revana vakomana vechidiki vanotamba bhora ramaoko wakapfeka hanzu chena uye dzitema kuzasi kwadzo.

Murume akapfeka sutu yake yakasvibira. Nesheti yake ichena mukati. Ane shangu nhema dzakavhara mberi neshure dzirikupenya zvikuru.

Musikana wechitema anemusoro unebvudzi rakakamwa zvinomwisa mvura rakaiswa zvitaira zvakasiyana siyana.

Zvikasha zvokuchengetera mapepa akakosha kuti azoshandiswe mune ramamangwana ane mavara akasiyana. Anosanganisira matsvuku ruvara rwedenga uye ruvara rwe bundo akaunganidzwa pamwechete.

Wakomana vari munhandare vari kudatsurana mutambo webhora remaoko. Vakapfeka hanzvu tsvuku nedzeruvara rwedenga. Zvinoratidza kuti vari mumaboka akasiyana.

Shiri yakanaka zvikuru yakachengetedzwa kuitira kuti isatize.

Vasikana vaviri veboka rimwe chete pakutamba bhora. Vakapfeka hembe tsvuku uye wechipiri akabata bhora. Misoro yavo yakarukwa.

Vatambi vebhora vakapfeka hembe chena dzekutambisa munhandare uye mubati wavo wemabhora akapfeka hembe yakasiyana nevamwe ineruvara rwendarama.

Chibage chinyoro chitatu. Chisina kuvhurwa asi chadamburwa kubva kumunda.

Vana vechikoro vakabata zvinyoreso nemapepa machena kuti vagokwanisa kunyora zvakanyoriwa pabhodhi nemudzidzisi wavo.

Tsoko dzinova mhuka dzemusango dzina mavara machena kumeso uye ruvara rutema pamuviri.

Mwanasikana ane bvudzi rakakamwa kumberi rikanamanidzwa kuti rigopenya risasimudzwe nemhepo. Kumashure rakasiyiwa rakati vhavharara. Itema uye rakayerera negotsi.

Mhodzi dzemuchero inonzi mapopo, dzitema makatakurwa muruoko nemunhukadzi.

Mhete, zvidhori uye zvuma zvavanhukadzi zvakagadzirwa namavara akasiyana siyana zvinosanganisira ndarama nesirivha . Zvakaiswa pamutarikiro wekuti zvigoonekea nevanotenga kuti vagotenga.